Taabo ngmaara la pilepile laa zie zaa paapu kaŋa meŋ la guoleguole biŋ derre meŋ la are kaa kyɛnserre zaa yagre yagre teere areɛɛ la a sazu zaa meŋ waa la sɔglaa lɛ.

Noba la tige taa yaga lɛ neŋkpommo ane bibiiri la ba mine are la sampa kaŋa pareŋ kyɛ a bibiiri kyɔŋ la lae ba seɛ la wagyɛre ba eŋ la nu banne ba eŋ kɔkɔlɛɛ ba eŋ la banne ba zuŋ ba yuo la ba nɔɛ.

Noba la laŋe taa yaga lɛ are, pɔgeba bayi la dɔba meŋ banuu ba mine su la polisiri kaayaa lɔre biŋ la ba nimitɔreŋ, ba nyɔge la a pɛgele kaŋa. nuuri gaa ne o puori seŋ, kyɛ de handkobo enne a o nuurieŋ a pɛgele haa la noɔre.

Noba la lantaa a kyɛ ba be la die poɔŋ ba mine zeŋ la godo zuriŋ ba mine meŋ arɛɛ la pɔge neŋkpoŋ ne bibilii la a bibilii mine pɛgele la laare ne seɛmaa

Noba la ŋmaagyili a kyɛ ba be la sampa pareŋ ba mine zeŋɛɛ la ba mine arɛɛ la ba biŋ la tabol ba nimitɔɔreŋ ba mine zeŋ gɔle la a tabol ba de la kyɛka pare a tabol zu dɔɔ kaŋ zeŋɛɛ la kyɛ zɛge o nu ka o taaba na zaa are kyɛ kaara.

Kõɔ la ga peɛlɛ mane kõɔ la noba be la kpore poɔ ba e neŋ gyemaa bibili pɔge ane dɔɔ zaa la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

Pɔge kaŋa la be a kyɛ a pɔge dɔɔɛ la o le la zu talaa o yɛre la kɔkɔ lɛɛ zupile biŋ kɔgoo la a zupile mine penti pentie yaga lɛ.

Noba la laŋ taa a kyɛ ba mine zeŋ la dakogri zu pɔgesara bayi mine are la ba nimitɔɔreŋ ba su la bɔl ŋmɛ kaayaa ba are la bɔl ŋmɛ paaki poɔ ba biŋ la taapolii buluu mine ba lomboeŋ.

Yie arԑԑ la. Ba penti laa yie dõͻ. A yie kyԑnsere e la zeԑ. Dͻbͻ bayopoi be la a kyԑ. Dͻbͻ bayi dͻͻŋ la, bayi meŋ zeŋԑԑ la, boŋyeni vuuee la. Ba be la a kyԑnse kaŋa a ennԑ soola. A dͻbͻ banuu meŋ vͻgele la kpogilo.

Biire la ngmaa gyilitaa yaga lɛ pɔɔbɔ la yaga ba su la sakuure kpare a bibiire mine bayi are la ba nimitooreŋ a dɔɔ kyɛ teɛ ba nuure lɔɛ ayi are laa be sakuure die meŋ la gaa are pɔɔbɔ mine meŋ bata are la ba puoriŋ.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

Kūū daga la biŋ flaawarre dɔgle la a kūū daga zu nobɔ ngmaa gyille la a kūū daga dɔɔ kaŋa are la ba nimitoore o su la kpare kpare pelaa o pɛgle la gane ba ti la sampa a be.

Yikpoŋ kaŋa la are koɔ laare la a yiri nimitɔɔre zaa ba de la daŋmaara lɔre a koɔ poɔ ba de la taaboore dɔgle a daŋmaara zu dɔba mine bayi kyɛnɛ la a taaboore zuŋ kaŋa zɛge la o nuuri k,a do saa kyɛ k o boɔrɔ k,o le.

Noba la be die poɔŋ niŋkpoŋ bonyeni a na kyɛllɛɛ na e la bibilii a bibilii na zeŋɛɛ la sɛge-daŋkyini be la ba nimitɔɔre a bibile na kaŋa zɛge la o nuu a neŋkpoŋ na are la ba nuuŋ kyɛ teɛ a nuu kyaare a bibile naŋ zɛge o nuu.

Bibiiri banuu la be dieŋ ba zaa zeŋɛɛ la ba zaa zeŋɛɛ la dakogi dɛle zu ka tebolo biŋ ba nimitɔɔreŋ kyɛ kaŋa soba zeŋ la gbɛrɛɛ sakiri zuŋ ba pare la gama ane ba deɛdeɛ boma a tebol zu ba zaa waa la nempeɛle.

Die poɔ la a kyɛ dakogro biŋ la a die poɔ tabol biŋ la a dakogro nimitooreŋ dakogro waa la zumɔzumɔ kapuro pare pare la a dakogro zu.

pogesara la zeŋ die poɔ tabol kpoŋe kaŋa be la o nimi tooriŋ kpankparama yaga dɔgelee la a tabol zuiŋ kompiita dɔgelee la tabol zuiŋ o nyɔŋe la waayare mine taa.

Noba la zeŋ ba waa la bata dɔbɔ bayi ne pɔge la tebol biŋ la ba nimitɔɔreŋ seemaa iruŋ iruŋ dɔgle la a tebol zu kolbaare meŋ biŋ la a tebol zu kõɔ ane dãã be la a kolbaare poɔ ba zeŋɛɛ la dire a seemaa.

Kõɔ la a kyɛ, dɔɔ kaŋa are la a kõɔ poɔ mare bie lɔɛ ayi are la a kõɔ poɔ a kõɔ ŋmaa gyili la yiri kaŋa teɛ kaŋa are la a kõɔ poɔ pɔge kaŋa gaa are la a yiri na valenda poɔ.

Noba la laŋ taa a kyɛ lɔɛ meŋ la kyɔŋ tu taa a noba mine are kaara la a lɔɛ ba mine meŋ do te zeŋ la maaroŋ poɔ.

Noba la lantaa die poɔ dɔbɔ ane pɔgeba la ba biŋ la tebol bɛrɛ ba nimitɔɔreŋ kompeetare pare la a tebol zu ba zeŋɛɛ a kyaare taa neŋ boŋyeni ka zeŋ la ba sensɔglensɔgaŋ o zeŋɛɛ la ka kobilii ayi dɔgle o tebol zu kompeeta dɔgle la o tebol zu dɔɔ kaŋa meŋ arɛɛ la a ti kamerɛ are ne.

Noba la tige taa yaga lɛ dɔba ane pɔgeba la saambɔɔtire be la a zie yaga lɛ neɛ kaŋ be la nimitɔɔreŋ o pɛgle la saambɔɔte kaŋa noba bayi eŋfuoni be la a saambɔɔte na eŋɛŋ.

seemaa la a amɛ a be la laa sɔgelaa poɔ, zeɛre bebe la gyɛlɛ bebe la ba eŋ la bɔɔdeɛ

Bibiiri bayoɔ la be a kyɛ kaŋ gyɛŋ la o yoŋ ba de la daare maale deɛdeɛ lɔre bayi zeŋ la a deɛdeɛ lɔre zu bata kyɔŋe la a deɛdeɛ lɔre puori taa boyeni kyɔŋe la a deɛdeɛ lɔɛ seteɛ taa

Noba la are a kyɛ dɔba ane pɔgeba la ba be la moɔ poɔŋ bogkpoŋ kaŋ be la ba nimitɔɔreŋ noba bata pɛgle la sabolɔ tɛne gaŋ l,a be.

Noba bata la are a kyɛ bayi e dɔbɔ bonyeni e la pɔɔ ba zaa waa la nempeɛle ba zaa eŋ la nyɔboge woore a dɔɔ kaŋa mare la wɔsɔglaa kɔmpiita biŋ la a be a dɔbɔ bayi nyɔge la karetaa kaŋ taa.

Dɔbɔ bata la are lɔɛ ayi la biŋ ba zaa eŋ la nyoboge woore a dɔɔ kaŋa pɛgle la malfa kaŋa meŋ yagle la malfa o seɛŋ kaa kaŋa meŋ gaa te are nyoge o nuure taa.

Toma zie la a kyɛ neŋ bayi la are ba biŋ la kuriwogre mine lɔɛ dɔgle la a kuree na zu a lɔɛ mine meŋ be la a kuree pareŋ.

Noba laŋ taa yaga lɛ ba gboŋ la taa yaga lɛ ba mine le la ba zuri ane paati wagyɛre mine ba mine vɔgle zupile ba mine zɛge la ba nuuri ka a dosaa ba mine pɛgle la sambooti kaŋa naŋ taa nembayi enfuoni ane sɛgre mine.

Tanne la gɔlle a zie zaa ba mɛ la yie dɔgle a tanne zu ba ti la sampa a de tapolee miloo gɔlle ba ba la poolo a le miri wa gaa a yagle kaayaa ba biŋ la gyerikare.

Noba la a lantaa yaɡa lɛ a kyɛ ba mine yɛre la woori ba mine vɔɔle la zupile ba e la nempeɛle ba be la sokpoŋ zu yibɛrɛbɛrɛ ŋmaaɡyili ba la sããbɔɔtere meŋ are la zie zaa ba durɔɔ la lai peɛle mine eŋ a sori zu.

Nobɔ la are a kyɛ pɔɔbɔ ane dɔbɔ la pɔɔsaraa kaŋ ne bidɔɔlee kaŋa are la ba nimitooreŋ ba seɛ la wagyɛrre ba eŋ la kɔkɔbɔnne ba le la bomma ba zu ba eŋ la nu bɔnne kyɛ taa gbɛ kpala meŋ.

Noba la tige taa yaga lɛ ba are la teɛ puliŋ ba biŋ la tebol koŋ ba nimitɔɔreŋ ba pare la bɔɔtol bilii mine ba nimitɔɔre ba ŋmaa gyili la a tebol ba mine meŋ kyɔŋ la lae kyɛ kaara a tebol zu.

Die poɔ laa kyɛ kabɔɔd pilaa biŋ la teŋɛ maraa dankyiniŋ kyaanaa mare la a dankyini eŋɛ kabɔɔd bilpilaa kaŋ mare la a dankyiniŋ bangyire dugo maŋ biŋ la a teŋɛŋ.

Noba la laŋ taa yaga lɛ a kyɛ ba tigi la taa yaga lɛ ba mine gyere la wagyɛsɔgletegrɛ ka ba mine meŋ gyere wagyɛ naŋ e ŋmonɔ ŋmonɔ kyɛ e tegrɛ gangaa biŋ la ba nimitɔɔreŋ a pɔgeba le la zutalsɔglɔ.

Weɛ poɔ laa kyɛ pɔɔbɔ la are a weɛ poɔ vūū pool mine la gaa are a pɔɔbɔ mine le la bomma ba zurre a pɔɔbɔ mine meŋ vɔɔle la zupil peɛɛle kyɛ tonɔ tomma a weɛ poɔŋ.

Toma zie la a kyɛ tepare are la a be lɔɛ lɔbɛrɛ bɛrɛ meŋ are la a be ba kaale la tanne biŋ a tepare tuo la tanne are ne ba tu la a zie k'o sigi sokoɔraa kaŋa be la a be lɔɔre are la a sokoɔraa zu.

Die poɔ la a kyɛ a die poɔ e la pilaa ba biŋ la dakog xomɔzomɔ wa te gaa ba biŋ la tabol a dakogero nimitɔɔriŋ ba pare la boma a tabol zu ba yagle la eŋfuomo a daŋkyineŋ.

Nobɔ la zeŋ a kyɛ yaga lɛ kaŋa ti zɔɔ la moto waana ba zeŋ peɛle la so kɔɔraa ba biŋ la bondilaare ba biŋ la galɔŋ pɔɔbɔ la zeŋ kyɛ pɛgle ba biire lɔre zoro ka a sobikpoŋ zu.

Neba naare la a be kyɛ. Ba zaa e la pogebo. Bonyeni vogle la zupule, bonyeni meŋ le la zutalaa. ka bonyeni meŋ seɛ wagye. Ba pɛgle la laa ba susugleŋ. Ba zaa laɛ la

Sokoɔraa la gaŋ vūū pooli are kɔge la a sokoɔraa teere are kɔge la a sokoɔraa lɔɛ be la a sobiri zu a lɔɛ tuuro la taa a sobiri zu yikpoŋ kaŋ are kɔge la a sobiri zu.

Noba la be kporeŋ a kpore lɔɔre la kõɔ yaga mine poɔ ba zaa wa neŋ pɛle bibili pɔge a ne dɔɔ la be a kõɔ ba mine vɔle la ba zupele a teɛ a kyɛ laa.

Noba la laŋ taa a kyɛ kõɔ meŋ la gaŋ beo lɛ gboe ayi be la a kõɔ poɔ noba be la a gboe poɔ ba pɛgle la gboe vɔɛ ka bana are a dondole zu kyɛ kaara ba ka ba be a kõɔ poɔ a dugro gɛrɛ.

Dɔbɔ la laŋ taa kyɛ ba mine ate arɛɛ la kaŋa pɛgle la kaŋgaa bayi seɛ la kurilama ba su la kpare bilii ka varɛɛ la be saseɛ poɔ kyɛ yare datolite.

Noba la be a kyɛ yaga lɛ ba mine zɔɔɛ wie a wie mine tagra la gbaala noba be la a gbaala poɔ a gbaala mine poɔ tuore bebe la a noba su la kaaya tigrɛ ba eŋ la banne ba nuuri ba gbɛɛ kyɛ yɛre mine ba leŋ la boma ba zuri ba mine pɛgle la malfare.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

Noba laare laŋe taa leri ba nuuri, ba su la kparre sɔglɔ nenpɛɛl ne nensɔglɔ la Nen bonyen vɔgeli la zupili a leɛ o puori kyaare ba daga kaŋa biŋ la ba nimitɔreŋ.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

Sokoɔraa zu la a kyɛ noba lantaa a sokoɔraa lamboe ba zaa waa la Nempeɛle dɔɔ kaŋa zɔɔ la saakere be ba kpakyaŋa andɔɔ vɔgele la kpɔgle

Pɔsarre bayi la are kyaare taa ba zaa seɛ la mankure ngmaara ba zaa su la kpare ngmaara ba zaa teɛ la ba seɛ ba le la mire kaŋa wa tɔle ka kaayaa ka kaayaa dɛle o zu a pɔɔsaraa kaŋa de la o nu paraa kaayaa na zu.

Petrol koɔroo zie la a kyɛ lɔɔre wa are la a petrol koɔroo zie a lɔɔre pani yuoe la a petrol tontona de la o gbɛre ti a lɔɔre kyɛ eŋnɛ a petrol saambɔɔte zie be la a be ka sɛge peɛlle be a saambɔɔte eŋɛ.

Die poɔ laa kyɛ a die poɔ waa la pilaa dakogro ngmaa gyile la a die poɔ a dakogro waa la dakoge zumɔzumɔ tabolɔ ayi biŋ la a dakogro nimitooreŋ.

Noba bata la be a kyɛ. Bayi e la pɔgeba, neŋyeni e la dɔɔ, ba zaa bata vuuni la sɛllɛ felaaware. A pɔge kaŋa eŋ la walenteŋ buuti.

Pɔɔbɔ la be a kyɛ pɔɔbɔ mine zeŋɛɛ la ba mine meŋ areɛɛ la tewɔmɔ biŋ la ba nimitooreŋ a te gyille ba puore zaa ba te la samparre meŋ a zie.

Noba la laŋ taa yaga.lɛ a kyɛ dɔba ane pɔgeba la ba zɛge lla ba nu eŋ saseɛ poɔ kyɛ kyiere ba mine pɛgle la filagi ba mine meŋ pɛgle la ba fomo ba mine su la kpare ka noba enfuomo be a kparoŋ eŋɛ.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

Pɔgesera la zeŋ a kyɛ ,basket ane rubber meŋ be la a be ,tewɔma be la a basket na poɔ a biŋ o laŋbeɛ ne o puori zaa poɔ.

Nobɔ la be die poɔ bata zeŋɛɛ la bayi areɛɛ la kyɛ te daa taa tabolɔ biŋ biŋ la ba nimitooreŋ ane dakogro gan peɛɛle dɔgle la a tabol zu.

Nobɔ la tige taa yaga lɛ dieŋ dɔbɔ ane pɔgebɔ la ba yaga zaa eŋ la nyoboge woore tabolɔ biŋ laa zie haa pilɛŋ pilɛŋ lɛ dakogro meŋ biŋee pilɛŋ pilɛŋ lɛ kyɛ ka ba tige taa.

Sogyare ba naare moɔ poɔ la ka ba are nensɔgelo bata la nempelaa boŋyeni kaŋa vɔgle la zupili bata ba vɔgle zupili bayi pɛgle la malfare lɔɛ ayi biŋ la ba puoriŋ.

Die poɔ laa kyɛ dakog zumɔzumɔ ngmaagyile laa die a dakog zumɔzumɔ mine e la pilaa kaa dakog dɛlle mine ayi meŋ waa zumɔzumɔ meŋ waa sɔglɔ teevi mare laa dankyine eŋɛŋ sepiikarre biŋee la ba kpaare la kabɔɔte biŋaa die poɔ.

Noba bata la are a kyɛ ba su la kpare tegrɛ ba vɔgle la zupile kɔɔloŋ mine ba eŋ la kɔkɔ banne ba pɛgle la zɔɛ ba de la noma gyamaa a maale ne ba kpare.

Neŋbanaare la kyɛnɛ a kyɛ bata waa la pɔɔbɔ kyɛ mare biire bonyeni waa la dɔɔ a dɔɔ na tuo la bɔtɔ ne bomma a pɔgɔ na kaŋ meŋ tuo la bɔtɔ ne bomma kyɛ pɛgle katawie a pɔgɔ kaŋa meŋ te tuo la boote kaa pɔɔ kaŋa meŋ kyɛnɛ kyɛ pɛgle bɔtɔ bilii.

Nembanaare la be die poɔ pɔgeba bata dɔɔ boŋyeni a dɔɔ ne a pɔge kaŋ zeŋ la kɔge tebol ba biŋ la gampeɛle ba nimitɔɔreŋ a pɔgeba bayi mine are la ba puoriŋ ba zaa eŋ la nyɔbogi woore filaki ayi biŋ la ba puoriŋ.

Noba la are yaga lɛ ba mine kyɔŋ la laen ba mine pɛgle la kɔbilii ba mine pɛgle la gyɛɛrekare dɔɔ kaŋa vuunee la o de l,a kɔlee kaŋ tɛgle koɔ naŋ yire dankyini eŋɛ.

Nobɔ la zeŋ zeŋ a kyɛ tabole kpoŋmo mine biŋ la ba nimitoore kɔmpiutarre pare la a tabolɔ mine zu kpaŋkpalma yaga meŋ dɔgle la a tabolɔ mine zu ba zaa pire la nimikyaane bɛrɛ a zeŋ ne.

Lɔɛ la paki yaga yaga lɛ nobɔ meŋ are are laa be poporre meŋ pakiɛɛ a be vūū pool meŋ areɛɛ la yie meŋ ngmaagyile la a zie zaa.

Pɔgeba banaare la be die poɔŋ tebol bɛrɛ biŋ la a die poɔ ba yɛre la pɛmpeɛle pɔge a tebolo ba eŋ la nyɔbogi woore pɔge neŋkpoŋ kaŋa zeŋ la ba nimisɔgɔŋ kaŋa gaa te gɔɔ kyaare o la kyɛ nyɔge o kpaŋkpane taa.

Noba la are die poɔ yaga lɛ dɔba ane Pɔgeba la bibilee ane nembɛrɛ la ba mine dɔɔ la teŋa ba mine zeŋ la teŋa ba mine gbi la dumo ba mine kyaare la ba nu ba mine sɛge la ba nu kyɛ ba zaa laɛ la

Nobɔ banaare la be aa kyɛ bata zeŋɛɛ la kaŋa zɛle la kuuree pɛgle bibile kaŋa zeŋ la ba nimitooreŋ a pɛgle hamma kubo biŋ la a bibile na nimitooreŋ taŋ kaŋa bee ba puoriŋ dɔɔ neŋkpoŋ kaŋ meŋ zeŋ la a ve a vɔgle zupil.

Tontoneba ba la are a kyɛ ba su la kaya zeere ba vɔgle kpoglo a kpoglo waa la peɛle ka mine waa buluu bogi kaŋa be la ba nimisoga ba kpaare la kuree gɔgle a bogi ba kpaare la taabo eŋ a bogi poɔ waya kaŋa yi la a yeŋe wa kpɛ a bogi poɔ.

Noba la zeŋ die poɔ yaga lɛ, teebolo biŋ la ba nimitɔɔreŋ, teelare pare la a teebolo zuŋ, pɔge neŋkpoŋ kaŋa are kɔge la pɔgesaraa kaŋa naŋ zeŋ kɔge teela a nimitɔɔreŋ, gampelaa kaŋa pare la a teebol zuŋ.

Dɔba bayoɔbo la are toma zie ba zaa vɔgeli la kpolo doɔre ba wuo la kuree mine wogire lɛ ba mine do are la a kuree zu ankorɔ kaŋa biŋ la be ba mine do are a ankorɔ zu ba kpaare la taboɔre a be

Noba la be die poɔŋ boŋyeni arɛɛ la tebolbɛrɛ biŋ la ba nimitpuoriŋ kompeetare pare la a tebol zuŋ gampeɛle pare a tebol zuŋ a pɔgesaraa na naŋ are zɛge la o nuuri magedalee be la o nu poɔ.

Nobɔ la araa kyɛ yaga lɛ bazaa waa la Neŋpeɛɛle ba zaa su la kpare tegrɛ a nidɔɔ kaŋ are ba nimitooreŋ o pɛgle la saaree kyɛ kaa nobɔ banang ngmaagyile oo.

Tontonnema la be sobiri zuiŋ ba wɛre la bog kpoŋ kaŋa a sobiri lamboreŋ paipu kpoŋ kaŋa biŋ la ba nimitooreŋ bayi ngmaara la a paipu na lɔ kpoŋ kaŋa biŋ la ba lamboreŋ waayɛrre meŋ yɛ gaŋ gaŋ la a teŋɛŋ a tontonnema su la kaayɛ tigrɛ kyɛ vɔgle kpolo.

Noba laŋ taa a kyɛ dɔbɔ ne pɔgeba la ba mine vɔgle la zupili sɛglɔ ba seɛ la mukue ba nyɔge la miri kaŋ a tagra teere ŋmaa gyelee ba la taŋ kaŋa meŋ are a be.

Noba banaare la are a kyɛ nenkpomo bayi bibilii bayi a nenkpoŋ kaŋ e la pɔge kaŋ meŋ e la dɔɔ a nenkpoŋ pɔge na pɛgle la a bibile na kaŋa a bibile kaŋa do zeŋ la daga zuŋ ba are la yiri kaŋa nimitɔɔreŋ.

Dɔba banaare la are toma zie , bayi vɔgeli la kpolo kyɛ bayi ba vɔgeli ba su la kpar tegere kuree ba ba la a teŋɛ ba nyɔge la a kuree taa.

Noba la are a kyɛ yaga lɛ ba ba la katawiire yaga lɛ ba biŋ la tabolɔ ba dogle la baasiketire a tabolɔ zu yaga lɛ ka nemɛ ne zɔmo be baasiketire yaga lɛ pare a tabol zu.

Die poɔ la a kyɛ ba biŋ la felaaware a die poɔ ba biŋ la dakoodɛlaa a die poɔ ba de la kyaa naa mare a die dankyini eŋa ba biŋ la kabɔɔ a die poɔ ba dɔgele la kpaŋkpama a kabɔɔ zu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

Ba wo la kuree biŋ a teŋɛŋ a kuree mine meŋ ba ba arɛɛ la noba are la a kuree na naŋ wo biŋ a teŋɛ zuŋ ba tuo la paama ba mine meŋ pɛgle la a paama mine.

Toma zie la a kyɛ die kaŋ la are ba ba la paɛpɔre mine a wa te do a kyɛŋse zu dɔɔ kaŋ are la dɛre zu kyɛ pɛntire a die ba de la soolare mare mare a die daŋkyine eŋɛŋ fɔlebaaroo biŋ la a be a dɔba mine are te la a soolare taa.

Noba la be a kyɛ dɔba ne pɔgeba la ba mine pɛgle la filagi a pɔgeba su la kparewogri naŋ waa bɛrɛ lɛ a pɔgeba eŋ la zubanne ba zuriŋ a dɔɔ meŋ su la kparewogri naŋ e peɛle a dɔba de la pɛmpeɛle meŋ le ba zuri ba zɛge la ba nu saseɛ poɔ ba mine laɛ la.

Nobɔ la tige taa yaga lɛ tabolɔ biŋ la ba nimitooreŋ gampeɛle pare la a tabol zuŋ anobɔ mine zeŋɛɛ la anobɔ mine meŋ arɛɛ la ba mine eŋ la nyoboge woore.

Noba la be die poɔŋ, bamine zeŋɛɛ la ka bamine meŋ are pɔge kaŋa zeŋ la ba nimitɔɔreŋ o su la bompeɛle o biŋ la bondimaale boma o niŋeŋ bamine te zeŋ la o puori seŋ ba derɛ la a pɔge enfuoni.

Nembanaare la are a kyɛ kaŋa mare la bie ba mine tuo la laare ka tewɔmɔ be a laare poɔ teere be la kyɛ yie meŋ bebe la.

Noba la dii taa yaga lɛ ba mine zeŋ la dakyini zu bata are la ba nimitɔɔreŋ nasɔglaa ka meŋ ba de la daare ba ba gɔle ba meŋɛ.

Nobɔ gyamaa la are kõɔ poɔ dɔbɔ ane pɔɔbɔ la be a kõɔ poɔ a dɔbɔ ba au kparre ba seɛ la kuri gbɛngmaara a pɔɔbɔ su la kpare ngmaara ane kuri gbɛngmaara a kõɔ mine teɛ yaare la a zie zaa.

Yie laare yaga lɛ, gboe meŋ biŋ la yaga. lɛ noba are la a gboe mine poɔŋ ba mine pɛgeli la a gbori vuuri.

Sobiri zu la a kyɛ sogyare are la be yaga lɛ ba mine vɔgle la kpogri ba lɔɛ ayi are la be yie are peɛle la a sori vūū pɔlo are peɛle la a sori saga gaŋ la a zie ŋa poɔ nyamaa lɛ.

Dɔba bayi la be a kyɛ ba be la toma zie ba leɛ kyaare la bogo kpoŋ kaŋa Masin kpoŋ kaŋa be laa bog poɔ ba kyaare la a masin kpoŋ na paɛɛpo bɛrɛ mine wa kpɛ la a bog poɔ ba vɔgle la kpogle peɛle ba tɔɔre la kaayaa a wa sige ba gbɛɛ zaa ba eŋ la wɛleŋtiŋbuu.

Nimbanaare la be die poɔ dɔɔ niŋkpoŋ bonyeni bibilee bata ba biŋ la tabol ba nimitɔɔre ba pare la gaŋ pilaa kaŋ a tabol zu ba biŋ la kɔlibaare a tabol zu ba biŋ la kapori a tabol zu a dɔɔ niŋkpoŋ na wullo la a bibilee na boŋlaŋa gane poɔ a bidɔɔbile na arɛɛ la nyɔge dalee kaŋa kyaare ne a kɔlnaa kaŋa.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

Noba yaga la be a kyɛ bamine zeŋ la dakogi dɛle zu ba biŋ la bɔkesere mine ata ba puoriŋ noba mine are kɔgle la a bɔkesere na ba de la mie le le a zie.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

Nimbata la are die poɔ ba zaa arɛɛ degdeg ba biŋee tabolo ba pare la seemaa a tabolɔ zu kaŋa soba are la a nimitɔɔriŋ a pɛgle seemaa ne perɛte konkobilee ane kɔlibaare pare la a tabol zu meŋ.

Nobɔl la laŋ taa are ba are la die poɔ dɔbɔ ne pɔgebɔ la pɔge kaŋ are la ba nimitɔɔreŋ o liri la o nuuri taa o haa la o noɔre a dɔbɔ arɛɛ la kyɛ kaara a pɔge.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

Noba la be die poɔŋ ba mine zeŋɛɛ la ba mine meŋ gogoe la ba biŋ la tabolɔ peɛle mine ba nimitɔɔreŋ ba pare la kɔmpetare ba nimitɔɔreŋ ba nyege la vūūbilii mine pare a tabol zuŋ waayɛre dɔgle la a tabol zuŋ ba gogoe la kaara a tabol zu kpankpalema naŋ pare.

Dɔɔ la zeŋ boŋ zu o pɛgele la daa o pɛgele la booti o nyɔge la a boŋ miri taa a boŋ arɛɛ la pikubo gaŋ la ba puoriŋ tesoo kaŋ are la ba puoriŋ

Noba la zeŋ dakogre zuŋ bonyeni arɛɛ la ba zaa waa la dɔba ba biŋ la bibogre ba nimitɔɔreŋ ba zeŋ kaara la a bibogre.

Dɔɔ kaŋa la are ŋmanaa poɔ a biŋe solar, a dɔɔ suɛ kpare sɔglo, lɔɛ baatie biŋ la o laŋ boɔre. yie mine ayi meŋ te are la, taayɛ bɔre la ka ba kpaare ne a yie. Dɔɔba mine meŋ bayi are kɔŋ la a yiri na kaŋ.

Koɔ la gaŋ a kyɛ moɔ buli la a koɔ seɛŋ wɔɔre are la a koɔ zu sogaŋ noba be la lɔpelaa kaŋa teere ŋmaazili la a zie zaa.

sokoɔraa zu la a kyɛ, noba bebe la a sokoɔraa lambori noba mine meŋ zʋŋ la sakie ba vɔgeli la kpolo a kaŋa soba iri la o nuuri baare kyɛ zʋŋ a sakiri a banaŋ naŋ are a sokoɔre zu kaara ba la saaboditeere meŋ be la a sokoɔraa lambori kaŋa

Nobɔ la are yaga lɛ ba are la lai ata dɔbɔ ane pɔɔbɔ la ba yaga zie zaa su la ɔɔre kparre ba mine vɔgle la zupile ba mine meŋ toore la nyoboge woore.

Yiri la are a dendɔre kaŋa yuo la neɛkaŋa zeŋ la a dendɔreŋ noɔreŋ aŋkura biŋ la a yiri nimitɔɔreŋ koduri are la a yiri puoriŋ teere mine meŋ are la taŋ kaŋa zuŋ.

Nobɔ la be a kyɛ ba zaa vūūnee la ba zaa toore la ba manne pɔg ba pɔg la zurre ba nyobogre ba gbɛɛ kūū daga la be a ba kpakyagaŋ lɔɛ ayi meŋ are la a be.

Noba la zeŋ die poɔ yaga lɛ tabolkpoŋ kaŋ biŋ la ba nimitɔɔreŋ kɔmpetare biŋ la ba nimitɔɔreŋ gama biŋ la ba nimitɔɔreŋ ba mine pɛgle la magdabilii kyɛ ka ba zaa la la.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

Neŋ ba nuu la zeŋ nembɛrɛ ane bibilii la ba zeŋ la pili zu talaare biŋ la ba nimitɔɔreŋ bondirii be la a talaare poɔ ba mine nyɔge la a talaare taa.

Nobɔ yaga la be a kyɛ ba zaa waa la Neŋpeɛɛle ba mine vɔgle la kpogle peɛɛli ba mine pɛgle la saanbɔɔterre a nobɔ are gboŋ la kyɛ daara taa ba mine meŋ nyoge la a noba mine tagra.

Tembulonbu poɔ la a kyɛ noba zɔɔ la donne a kyɛnɛ a tembulonbu poɔ tanne gaŋ la a zie zaa die zaa ba kyebe a zie zaa deɛ gaŋ la beo lɛ te gaa.

Noba la be die poɔŋ ba mine zeŋɛɛ la ba mine arɛɛ la tabolɔ bɛrɛ biŋ la ba nimitɔɔreŋ ba paki la gampeɛle mine a tabolɔ zuŋ.

Seema la a ama. A be la petrɛte poɔ. Bɛŋ ne mui bebe la, bɔɔdeɛ bebe la. setɔ bebe la, gyɛlee bebe la, taaleɛ bebe la, gyenle bebe la ane vaare mine.

Koɔ la gaŋ ba mɛ la daŋkyin ŋmaara eŋ a koɔ poɔ ba mɛ la nensaaba a dogli a daŋkyin ŋmaara na zuŋ a koɔ poɔŋ die la te are ba puoreŋ ba mɛ la neɛ kaŋa meŋ koo are a die nimitɔɔreŋ.

Noba la be a kyɛ mane kõɔ la gaŋ pɛo lɛ te gaa dɔɔ kaŋa pɛgle la gɛnteŋ gbori be la a kõɔ poɔ noba mine be la a kõɔ kyɛ nyɔge a gbori taa ba mine meŋ be la a gbori poɔ.

Nobɔ la tige yaga lɛ die poɔŋ a te gaana yidaandɔɔ be laa be o nyoge la dɔɔ kaŋa nu puoroo ba kyaare ba la kataweɛ nobɔ zeŋ gɔlle ba la ba mine meŋ are gɔlle ba la polise dɔɔ kaŋa meŋ are laa be.

Neŋbanuu la bee aa kyɛ pɔgesaraa kaŋa zeŋ la dakoge zuiŋ ka pɔɔsarelee kaŋ kpɛ kyage o gbɛɛ poɔŋ kaa pɔɔsaraa na naŋ zeŋaa dakoge zuiŋ nyoge laa onɔŋ naŋ kyagaa o gbɛɛŋ zuŋ a weɛɛrɛ.

Yikpoŋ kaŋa la are kpoŋ. kpoŋ lɛ ba ba la kataweere a yiri nimitɔɔreŋ noba zeŋ la a kataweere pare kõɔ gaŋ la a yiri nimitɔɔreŋ noba are la a kõɔ console zuŋ ba le la gbaal mare wie eŋaŋ dɔɔ kaŋ zeŋ la a gbaal zu.

Noba la laŋ taa yaga lɛ dakogri biŋ ŋmaa gyili ba la ba mine zeŋɛɛ la ba mine are la ba nimitɔɔreŋ ba seɛ la moŋkuri kɔɔloŋ mine ba su la kpare zeere ba eŋ la nu banne ba pɛgle la daare ba vɔgle la zupile zeere kyɛ la.

Pɔgebɔ la laŋtaa die poɔ yaga lɛ ba mine zeŋɛɛ la ba mine meŋ arɛɛ la pɔɔ kaŋa are la ba nimitooreŋ tabole biŋ la o nimitooreŋ gan pelaa kaŋ dɔgle laa tabol zu o su la kparesɔglaa a su kparepeɛle lee kaŋa o eŋ la nimikyaane maakurofoon biŋ la o nimitooreŋ.

Noba la gboŋ yaga lɛ a kyɛ, pɔgesaraa kaŋa be la ba nimitɔɔreŋ a pɔgesaraa zeŋ la kuri-wiri zu o su la kpare sɔɔlaa o seɛ la munkuri ŋmaa o vɔɔle la zupili sɔɔlaa a noba mine tuo la kaayaa ne ba zuri.

Pɔgeba la are a kyɛ a pɔgeba mine made la biiri bamine yare la woore ba vɔgle la zupil bɛrɛ bamine tuo la boma ba zuiŋ teere be la a kyɛ taŋkpoŋ kaŋa meŋ be la a kyɛ kataweere meŋ be la a kyɛ.

Noba la are yaga lɛ kaŋa kyaare la kataweɛ ba mine peɛlɛ la turampɛt ba be la sobiri zuŋ a zie eɛ duu lɛ.

Noba la laŋ taa a kyɛ dɔbɔ ne pɔgeba la kõɔ gaŋ la ba puoriŋ yaga lɛ ba tɔɔre la nu sɔɔsere weebaro biŋ la a be kaŋa vuunee a duoro sagre bayi nyɔge la sagre ne bɔto taa

Nobɔ la are a kyɛ ba mine eŋ la nyoboge woore pɔɔ kaŋa are la ba nimitooreŋ o nyoge la o nu kaŋa taa dɔɔ kaŋa meŋ are kɔge la a pɔge a dɔɔ pɛgle la kolee kaŋ.

Neŋ bata la a kyɛ bayi zeŋɛɛ dakori zu boŋyeni arɛɛ la noori yɔ kyɛnɛ la a zie pɔge kaŋa zeŋɛɛ la toɔrɔ boma ne toɔre talakpoŋ biŋ la zie zaa. pelempelem lɛ koduri are la ba puoriŋ yiri kaŋa meŋ la gaa te are ba puoriŋ.

Bibiiri banuu la are a kyɛ dɔba ane pɔgeba la ba mine are pɛɛ la ka bonyeni are ba nimitɔɔreŋ o de la o nɔɔtere toore o nu poɔ o zɛge la a nɔɔtere k,o do kyɛ kyaare ba ba zaa laɛ la.

Nobɔ la a kyɛ dɔbɔ ane pɔɔbɔ la ba tuo la kūū daga teere arɛɛ la mɔ kuoni meŋ are la a zie zaa ba mine vɔgle la zupile.

Yɛroŋ boma la biŋ a dɔɔle la tabolɔ zu a tabolɔ mine pare la taa zuŋ pakiŋnesi zagra biŋ la a be komie kobilii pare la a tabolɔ zu miliki kobilii parɛɛ la tiivaare meŋ parɛɛ la samina pare la be.

Nembata la be a kyɛ ba zaa tɔɔre la nyobogi woore ba su la bɔl ŋmɛ kaaya ba zaa e la pɔgebɔ kaŋa pɛgle bɔl o nu poɔ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

Noba lantaa yaga la bebe dɔɔba ane pɔgeba kaa pɔge kaŋ su kpare doɔre kaa dɔɔ meŋ be a ba niŋe saŋ a su Gaana falakyɛ kpare a seɛ Gaana falakyɛ kuri ka o nu bonyene a biŋ teŋa kyɛ teɛ a nu kaŋa meŋ a dɔɔ maale la pata.

Noba la are a kyɛ yaga lɛ dɔɔbo ane pɔgeba la ba biŋ la tabol kpoŋ kaŋa ba puori ba dogle la te wɔmo iri iri a tabol zu ba biŋ la ba biŋ la baasiket kaŋa biŋ kɔŋ a tabol ba de Gaana filak mara tabol eŋa.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

Sokoɔraa zu laa kyɛ lɔ kpoŋ kaŋ areɛɛ a tuo tuobo yaga lɛ a lɔ kpoŋ na nimitoore ngmɔreɛɛ la lɔre kaŋa meŋ te le gaŋɛɛ la lɔɛ mine meŋ zoro la a sore zu dɔbɔ mine bata meŋ are peɛɛle la a sore.

Noba bawae la be a kyɛ. Nembɛrɛ banaare, bibilii banuu. Dɔbɔ bata e la nembɛrɛ, pɔɔkpoŋ meŋ boŋ-yeni, koo are pɛgle bie, tɔɔkye biŋ la ba nimitɔɔre. A dɔɔ-neŋkpoŋ na kaŋ dɔɔ kyaare la a tɔɔkye, kyɛ baa kaara a tɔɔkye.

Dɔba mine la ziŋ ba toma zie ba vɔgle la kpogle peɛle ba su la kaaya wogre bayi nyɔge la paɛpo kaŋa dɔgle taaboore mine ne zu ba na kpaare boŋyeni dɔgle la teŋɛ ba wɛlda la kuree mine nyamaa lɛ poolo mine are la a be a zie na naŋ mel a nyamaa lɛ.

Nobɔ la laŋtaa die poɔ ba mine gaŋ la teŋɛŋ ba mine zeŋ zeŋɛɛ la godore biŋ laa die poɔ ba mine gaŋ la a godore zu nobɔ are are kɔge ba la.

Noba la zeŋ die poɔ ba zeŋ la dakogizoma zoma zuŋ a dakogro waa la zeɛ ba mare la tiivi kpoŋ ba nimitɔɔreŋ noba be la a tiivi poɔ.

Bontanne la kyɛnɛ sori zuŋ a bontanne tuo la kaayaa dɔɔ kaŋa be la a bontanne soŋsoŋleŋ poolo peɛle mine meŋ are la taŋ kaŋa zuŋ kyɛ ka a zie zaa gaŋ peleŋpeleŋ lɛ.

Peturo sitaaseŋ laa kyԑ. Nempeԑle banuu are kͻge la sobikoͻraa kaŋa naŋ wa tͻle. A nempeԑ na ba yi e la pͻgebͻ kaa bata e bibilii. Lͻԑ ayi are kͻge la a peturo sitaaseŋ. a lͻre kaŋa e la pelaa kaa lͻre kaŋa meŋ e vaare. Pͻge kaŋa meŋ zͻͻŋ la moto a tͻlͻ a sobikoͻraa zuŋ o vͻgele la kpooli sͻgelaa.

Kūū daga la biŋ nobɔ waa gyamaa lɛ araa be a daga waala sɔglaa ba de la boma pare a daga zu a nobɔ mine arɛɛ la kyɛ nyoge a daga taa.

Teŋɛ kaŋa la a kyɛ teere are areɛɛ la yie meŋ yɛ are areɛɛ yaga lɛ a yie kyɛnserre waa la zeere ba penti la a yie peɛɛle meŋ.

Bibilii la be sobiri zu ba waa la yaɡa lɛ dɔbɔ ane pɔɡebɔ la ba mine diɡire la taa ba yaɡa zaa laɛ la die la are la ba puoriŋ yiri meŋ are la a puoriŋ be.

Noba la laŋ taa yaga lɛ are ba biŋ la tebol kpoŋ ba nimitɔɔre ba pare kobilii a tebol zuŋ ba mine pɛgle la seemaa are lɔɔre kaŋa meŋ biŋ la ba puori sɛŋ.

Pɔgeba bayi la a kyɛ kaŋa zeŋɛɛ la kaŋa meŋ goe la ba biŋ la bondilaare ba lomboeŋ ba mare la vūū parɛɛ anaare ba doglɛɛ boma a vūū zu a ona naŋ go de la daa tuŋ a seemaa mine naŋ dogle a vūū zu a pɔge meŋ naŋ zeŋ pɛgle la sulee ane a seemaa mine ka buutilee be o nuŋ.

Die poɔ la a kyɛ dakoge zomɔzomɔ la biŋ ba biŋ la tabol a dakogro nimitɔɔriŋ ba eŋ la kyaane a tokoeŋ ba biŋ la labɔt a die poɔ.

Pɔɔbɔ bata la be davoroŋ pɔɔbilii bayi pɔɔ neŋkpoŋ bonyeni a pɔɔbilii bayi na zeŋ la dugre zu a pɔɔ neŋkpoŋ na meŋ arɛɛ ba puoriŋ pɛgrɛ ngmane ane kõɔ o kyire la a ngmane ne kõɔ waara a bibile na kaŋa dugre ayi suglee ta biŋ a bibile kaŋ lomboreŋ deraayi arɛɛ la ka ba pile ne moɔ ba sɛlɛɛ teere eŋ geŋtenne ayi zu biŋaa be.

Tomɔ zie laa kyɛ nobɔ arɛɛ yaga lɛ ba mine vɔgle la kpogle peɛle ba mine meŋ ba vɔgle ba zaa eŋ la nyobogwoore ba de la lɔre dɔɔle kuruu kaŋa zu dɔɔ kaŋa nyoge la a lɔre taa.

Die kaŋa poͻ la a kyԑ. Polisiri kyͻŋ tu la taa a kyԑnԑ a valinda poͻ. Dͻͻ kaŋa seԑ la kuri zeԑ are a valinda poͻ a pԑgele saare. Dͻͻ kaŋa meŋ be la die poͻ su bonzeere a be a die poͻ. Ba eŋ la kuree a die valinda poͻ.

Nobɔ la are a kyɛ dɔbɔ ane pɔɔbɔ la sogyɛ kaŋa are la a be a dɔbɔ na seɛ la wagyɛrre kyɛ yɛre kɔkɔlɛɛ ba pɛgle la gaana flak kyɛ pɛgle dabɔlɔ mine meŋ.

Nobɔ banaare laa kyɛ pɔɔbɔ e la bata dɔɔ bonyeni kòɔ gaŋ la ba lamboreŋ pɔɔbɔ bayi zeŋ la wiri zu a pɔɔlee kaŋ are la a wiri puoriŋ kaa dɔɔlee nyoge a wiri tagra.

Noba la laŋ taa yaga lɛ ba mine zeŋɛɛ la ba mine meŋ are arɛɛ la a bana naŋ zeŋ pɛgle la gangare ka bana naŋ are mine meŋ pɛgle gaŋgare ba pɛgle la gaŋgadabilii meŋ ba mine meŋ zɛge la ba nuuri kyaare a kaŋgare.

Dͻbͻ bata la are, ba vͻgele la zupili peԑle, ba su la kpare zewogiri, ba toore la nusͻͻsere. A dͻbͻ bayi te la pooli kaŋa ka kaŋa na soba yi gaa are tͻͻre lԑ. kpaŋkpalema meŋ biŋ kͻge ba la.

Noba la lantaa yaga lɛ a kyɛ ba mine zeŋee la dɔɔ kaŋa are la ba nimitɔɔreŋ ba biŋ la daga a dɔɔ na naŋ are nimitɔɔreŋ maakuro foono dɔgla a daga na zu ba mine eŋ la nyɔboo woore

Noba la zeŋ die poɔ ba zeŋ la gɔle la tebol naŋ biŋ ba sensɔgreŋ talaare ne bondirii tebol zu yaga lɛ ba mine pɛgle la kolbaa ne dãã ba mi.e nyuuro la a daa ba mine ŋmaara la a seemaa ka kaŋa meŋ pile foone zeŋ.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

noba la lantaa a kyɛ ba mine kyɛnɛ la ba mine mare la baagere dɔɔ kaŋa zeŋ la gbɛrɛɛ saakere zu meɛkaŋ nyɔge o taa teere ŋmaa gyile ba la

Dɔɔba banuu la zɔŋ kuriwiire ba zaa vɔgle la kpolo ba tuuro la taa bamine eŋ la nuure sɔsiiri bamine eŋ la nimikyaane moɔre buli are la a sobiiri lanbobo.

Dere ayi la are ba biŋ la tebol a dere nimitɔɔreŋ kubo gaŋ la a die nimitɔɔreŋ daŋma bilii meŋ gaŋ la a dere nimitɔɔreŋ noba bayi be la a lɔlee kaŋa poɔ noba bayi are la a die kaŋa nimitɔɔreŋ.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

Nobɔ la are toma zie ba mine vɔgle la kpogle zeere kaŋa zɛle la pipu ba mine meŋ do ti be laa dɛre zuŋ taaboore ne dangmaara meŋ gaŋ gaŋ la a zie haa pilɛŋ pilɛŋ lɛ ba mine meŋ wuoro la a taabo ngmaara mine.

Nobɔ la tige taa yaga lɛ a kyɛ ba zaa waa la neŋpeɛɛle ba mine pɛgle la saanbɔɔterre ba sɛge la sɛgre wŋ a saanbɔɔterre poɔ yie are kɔge la a be ba naŋ kyɛnɛ sobiri zuŋ la ka ba kyɛnɛ.

Nobɔ la bee aa kyɛ pɔɔsarebilii be ka nobɔ nimitooreŋ deɛnɛ ba seɛ la wagyɛrre ba eŋ ka nubanne ba eŋ la kɔkɔbanne ba le la bomma ba zuiŋ ba eŋ gbɛɛ banned.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

Toma tomo zie la a kyɛ. Doɔba bayi be la a toma tomo zie. Maasen bɛra ŋmaa gyili ba la. A doɔba su la kppar piɛle a vogle kpol piɛle. A doɔ kanga dooɛ teŋe kaara a maasen kanga. Ka a doɔ kanga meŋ te are kaara a maasen kanga

Nobɔ la are a kyɛ pɔɔbɔ ne dɔbɔ la pɔɔsaraa kaŋa are la ba neŋeŋ o seɛ la wagyɛ ngmaa kaŋa o eŋ la nubanne o yɛre la kɔkɔ lɛre o le la zutalaa Neŋpeɛɛle ane neŋsɔglɔ la.

Nobɔ la zeŋ a kyɛ bonyeni arɛɛ la tabole kpoŋ kaŋa biŋ la ba nimitooreŋ kɔmpiuta biŋ la ba nimitooreŋ ba pare la kpaŋkpalma yaga lɛ a tabole zuŋ.

Noba la be a kyɛ dɔba ane pɔgeba la noba mine bayi are kɔg la taa ba zaa vɔgle la kpogle ba tɔɔre la nuuri sɔɔsi tigtɛ ba nuuriŋ.

Noba la lantaa a kyɛ dɔba ane pɔgeba la a pɔgeba su la kpar sɔgelɔ a pɔgeba seɛ la wagyɛre a dɔba seɛ la toraazare ba su la kpar meŋ ba zaa go goe la kyɛ teɛ ba nuure a pɔgeba zaa lae la

Nobɔ la be a kyɛ dɔbɔ la ba zaa kaŋa zege la gbɛre saseɛ poɔŋ ba mine vɔgle la zupile dɔɔ le meŋ be la a saseɛ poɔŋ teere are areɛɛ la.

Nobɔ la be a kyɛ bibilii ane neŋbɛrɛ la ba be la katawikpoŋ kaŋa pareŋ ba mine zeŋɛɛ la ba mine meŋ deɛnɛ la ka ba mine yɛ zoro zie zaa.

Noba la are sobiri zuŋ koɔ gaŋ la a sobiri zuŋ lɔɛ are la a sobiri zuŋ noba banaare mine pɛgle la tapoli ba toore la nuuri sɔɔsere polisiri lɔɛ ata are la a lɔɛ puoriŋ.

Pɔgesera bile la a kyɛ ba waa la yaga, ba kyɛne la sori zu ,ba zaa saɛ la wagyere ba yɛre la kɔkɔ bonne ba kɔkɔɛ poɔ ,ba tuo la talaare lɔɛ meŋ are are la a sori zu.

Noba lantaa yaga la bebe dɔɔba ane pɔgeba kaa pɔge kaŋ su kpare doɔre kaa dɔɔ meŋ be a ba niŋe saŋ a su Gaana falakyɛ kpare a seɛ Gaana falakyɛ kuri ka o nu bonyene a biŋ teŋa kyɛ teɛ a nu kaŋa meŋ a dɔɔ maale la pata.

Noba la are laŋe taa yaga lɛ, bibilii ne nembeɛre la bibilii bayi are la ba kpakyagaŋ ba zel ba gbɛɛ ba nyɔge la mie mine taa kyɛ la.

Pɔgeba la are a kyɛ ba zaa e la pɔgesare yoŋ ba zaa su la kpareiruŋ iruŋ ba mine su la kparewogri ba seɛ la gondomo naŋ kyare kyare kyɛ su kparebilii ba mine zɛge la ba nu saseɛ poɔ kyɛ la.

Noba la are yaga lɛ ba mine zeŋɛɛ la kyɛ ŋmeɛrɛ gaŋgare ba mine arɛɛ ba nimitɔɔreŋ ba yaare la ba gbɛɛ kyɛ zɛge ba kpaŋkpama.

Noba la zeŋ die poɔ ba biŋ la tebol kpoŋ kaŋa ba nimitɔɔreŋ seemaa dogle la a tebol zu zaa pɔge kaŋ zɛle la seemaa ne laa a de tēɛ o tɔ soba kaŋa o tɔ na nu be la a seemaa laa poɔŋ kyɛ ka o la.

Noba la be die poɔ yaga lɛ ba biŋ la dakogiro yaga a die poɔŋ ba biŋ la taabɔlɔ yaga noba zeŋ ŋmaa gyile la a taabɔlɔ na ba pare la gama a taabɔlɔ zu pɔge kaŋa are la ba nimitɔɔreŋ o are koge la bɔɔŋ kaŋa o niŋe leɛ kyaare la a noba naŋ zeŋ

Pɔgeba la zeŋ a kyɛ ba waa yaga lɛ lɔɔre are la ba puoriŋ ba pɛgele la kentenni bombie be la a kentenni poɔ.

Doɔ kanga la zeŋ a kyɛ. O pɛgle la konputa. Bɛnkye biŋ la o nimitooreŋ. Sola dogle la a bɛnkye zu kyɛ dɛle daa kanga. Baatere ane a sola kpankparema mene meŋ dogle la a bɛnkye zu. Sampa kanga meŋ be la o pooreŋ. Ka boma biŋ o pareŋ.

Nobɔ bata la be aa kyɛ ba zaa waa la bibilii ba zaa wa la neŋ peɛle kaŋa sobɔ zeŋ la gbɛrɛɛ saakire zuŋ kyɛ la kaŋa be la o puoriŋ kyɛ zoro kaŋa meŋ te arɛɛ la.

Kõɔ la gaŋ pɛo lɛ mane kõɔ la noba zeŋ la dondole zu peɛle a kõɔ ba mine suoro la a kõɔ ba mine pɛgrɛ la boma ba mine deɛnɛ la gboe biŋ la a kõɔ dondole zu.

Pɔge kaŋa la zeŋ, a pɔge zeŋ dagle la ,o laɛ la ,wagyere meŋ ŋmaa gyile la a pɔge, a mine silee la kyɛ ka a mine meŋ yagele a lɛ a wagyere meŋ waa la iri iri.

Noba la be nyaaba lɔɔre poɔ teere ŋmaagyili ba la moɔ poɔ la dɔɔ la mɔnɔ a nyaaba lɔɔre pɔgeba banuu be la a nyaaba lɔɔre poɔ dɔɔ bonyeni meŋ be la a nyaaba gbaale poɔ a pɔge kaŋ mare la bie.

Noba la gboŋ taa yaga lɛ polisiri are la ba nimitɔɔreŋ ba pɛgle la filaki yaga lɛ a polisiri nyɔge la a noba mine taa.

Die kaŋ poɔ laa kyɛ neŋbanuu la be a die poɔ neŋbonyene e la pogɔ a banaare na e la dɔbɔ a dɔɔ kaŋ zeŋ koge la tabol ka kalbaare biŋ a tabol zu ne ganpeɛɛle a pɔge kaŋ zeŋɛɛ la ka kɔmpiuta biŋoo nimitoore dɔɔ kaŋ areɛɛ la zege o nu kyɛ de kaŋ korɔ o tɔ kaŋ dɔɔ kaŋ meŋ are kɔge la pane kyɛ lire o nuure puoriŋ.

Nobɔ la zeŋ die poɔ yaga lɛ ba zeŋ la dakogro zu teevire mare la dankyini kaŋa eŋɛŋ ba zeŋɛɛ la a kyɛ kaara dɔbɔ ane pɔɔbɔ zaa la zeŋ a be.

Bibiire bata la zeŋ a kyɛ ba zeŋ la dakoglee zuŋ a bibile kaŋa zɛl la otɔsoba dɔgle o gbɛɛ zu a onong naŋ zɛl a otɔsobo zeglaa o gbɛɛ zu ba su kparoo gyeerika meŋ la te biŋ drɔm meŋ la biŋ.

Noba la are die poɔ yaga lɛ dɔɔbo ane pɔgebo la ba ŋmaa gyile la mansine kpoŋ kaŋa dɔɔ kaŋa yi waa dɔɔ la a mansine kpoŋ na nimitɔɔre kyɛ nyoŋ a mansine taa.

Dɔba la be die poɔŋ banaare zeŋɛɛ la bonyeni arɛɛ la tabol biŋ la ba nimitɔɔre ba pare la kɔlebaare ane daa ba pare la siimaa meŋ a tabol zu.

Noba lantaa ziŋ die poɔ ba ziŋ la dakoge dɛlle zu tabolɔ wogre biŋ la ba nimitɔɔriŋ ba zaa e la nimpeɛle kompeutare pare la a tabolɔ zu ba ziŋ kyaare la a compeutare nim dɔɔ kaŋa are la ba nimitɔɔriŋ a dɔɔ leɛ kyaare ba la kyɛ zɛge o nu.

Sèèmaa la a gaŋ a be la kaa pilaa poɔ banku bebe la sɛmaan budazurre bebe la nɛnne bebe la zumɔ bebe la saaloŋ zeɛre la ka ba eŋ.

Nobɔ la are sige nimitoore bata la are a sige nimitooreŋ ba mine zeŋɛɛ teŋɛŋ kaŋa pɛgle la bie zeŋ ne a sazu zaaŋ waa sɔglaa lɛ.

Noba la zeŋ tege taa yaga lɛ, ba e la pɔgebɔ ne dɔbɔ laakpoŋ kaŋa biŋ la ba nimitɔɔreŋ, seemaa be la a laakpoŋ poɔ bamine toŋ la ba nuuri a laa poɔ.

Noby la zeŋ die poɔ yaga lɛ bayi e la beŋkpomo kaa ba kyɛlee na e bibilii a nwŋkpoŋ na kaŋ eɛɛ neŋpilaa kaa kaŋa na e neŋsɔglaa ba zeŋ la sakube dakogro zu ana a neŋpilaa na kaŋ nyoge laa bibile na kaŋnu zeŋ kyɛ koo oɛgle karetaa kaŋ.

Sokoɔraa la gaŋ wa tɔlɔ yiri kpɛ kyɛ. Asobiri nuduruŋ seŋ dezagera ane lɔzagra arɛɛ la. Teere meŋ naŋ are laa sokoɔraa nuduruŋ seŋ. Nyoore erɛ laa sokoɔraa nuduruŋ seŋ. Lɔɛ zoro laa sokoɔraa zuŋ. Vūū tontonema lɔɛ zoro laa sokoɔraa zu. Noba kyenɛ laa sokoɔraa zu. A sokoɔraa nu gɔɔ seŋ yiveɛle be a be.

Pɔɔsarre la tigetaa are ba mine zeŋɛɛ la ba seɛ la wagyɛrre ba. de kaa wagyɛrre mine le pɔge ba birɛ ba eŋ la nubɔnne kɔkɔbɔnne tookpama ba mine meŋ pɛgle la dugbilii ka ba penti pentiaa yaga lɛ.

Nobɔ banii la be a kyɛ dɔɔ neŋkpoŋ la kaŋ a ba kyɛlɛɛ na eɛɛ bibilii a dɔɔ neŋkpoŋ na zeŋɛɛ la o pɛgle la a bibile kaŋa o nuŋ ba pɛgle la te wɔnee kaŋ dire.

Noba be la a kyɛ yaga lɛ ba mine arɛɛ la ba mine vɔgle la zupilizeere lɔɛ ayi ŋmore gaŋ la sobiri zu noba mine do be la a lɔɛ zu ba mine nyɔge la a lɔɛ ziri mine taa.

Noba la laŋ taa yaga lɛ a kyɛ dɔba ane pɔgeba la nempeɛle ane nensɔglɔ la ba mine su la bɔle ŋmɛ kaayaa ba mine meŋ ba su bɔle ŋmɛ kaayaa ba mine are arɛɛ la bs mine meŋ yi wa pɛ la a nimitɔɔre a gbi dumo ne ba gbɛɛ bonyeni bonyeni ba be la bɔle ŋmɛ paki poɔ.

Pɔɔbɔ la bee a kyɛ a pɔɔbɔ mine zeŋɛɛ la a pɔɔbɔ mine areɛɛ la talaare biŋee la bonbie be la a talaare poɔ bɔtɔrre meŋ biŋee la teɛ meŋ la te are.

Die poɔ la a kyɛ a die poɔ waa pelaa ba biŋ la kado a dieŋ ba biŋ la ka kabɔɔte bilii a die lamboeŋ ba de la kyaanaa tilii dankyini ba biŋ la kaabɔl a ɖieŋ

Pɔgeba bayoɔbo la kyɛnɛ banuu tuo la talakpoŋ bonyeni pɛgele la booti teere meŋ arɛɛ la yie arɛɛ la kyɛ tɛnnɛɛ dere la ka ba mɛmɛ.

Pɔɔsaraa la are die poɔŋ o de la foon kyage o dagire ne o bɔgɔŋ o pɛgle la laa pelaa o laiɛɛ la o de laa laa tɔgle.

Nobɔ la zeŋ a kyɛ ba zaa zeŋ la dakoge dɛlle zu bibilii eɛɛ bata neŋkpoŋ bonyeni a neŋkpoŋ pɛgle la koriŋgyoŋ a bibile kaŋa pɛgle la gangaa a bibile kaŋa meŋ pɛgle la koriŋgyoŋ kyɛ ka a bible kaŋa meŋ zeŋ.

Noba la ne die poɔŋ ba e la niŋ banaare pɔeba bata dɔɔ bonyeni a dɔɔ ziŋɛɛ la ba zaa sue kparewoge peɛle a dɔɔ soba eŋ la nu sɔɔsire a pɔgebileeine arɛɛ la kyɛ pɛgle ganpilaa kaŋa ne magdelee.

Pɔgeba la are are a kyɛ a Pɔgeba mine tuo la boma ba zuiŋ wagyare yagle yagle la a zie zaa a wagyare waa la iruŋ iruŋ.

Bibilii bayopõi la zeŋ. Ba zeŋ la dɛre zuŋ. Ba zeŋ dɛle la daŋkyini. Bɔtɔ peɛle mine biŋ la ba nimisoga, sagere meŋ be la ba nimisogaŋ.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

Noba la be tomazie ba ba la kuree be ba kpaare la taaboore mine a be a noba vɔgle la kpoglo bamine pɛgle paama ne ba nuuri ba mine meŋ nyɔge la a paama are a kuruu naŋ ba eŋɛ.

Neŋ banuu la zeŋ did poɔŋ ba zeŋ la gado zu neŋbɛrɛ waa la bayi bibilii bata a neŋkpoŋ na kaŋ nyoge la a bibilii bayi zeŋ ne kaa kaŋa meŋ nyoge a bibile kaŋ zeŋ ne.

Nobɔ bayi la are a kyɛ ba seɛ la wagyɛrre ba de la bomma pog ba zurre te wɔmma biŋ ngmaa gyille ba la a zie zaa te wɔmmɔ mine bee talaare poɔ ka mine be baaskɛterre poɔ κaa mine meŋ be bɔtɔrre poɔ kyɛ dɔgle dɔgle tabol zu.

Dakyini la a nyɛ ba duro la nensaala eŋ a dakyini poɔ ba duro la dɔbɔ ne pɔgebɔ ba zaa a dɔbɔ seɛ la wagyɛre ba seɛŋ a pɔgeba meŋ su la kparewogri a dɔbɔ mine tuo la daga.

Noba la laŋtaa a kyɛ bamine ziŋɛɛ la pɔgesare bayi are la ba nimitɔɔriŋ ba seɛ la wagyɛre ba eŋ la nubaŋne ba eŋ la gbɛbaŋne ba eŋ lakɔkɔbaŋne ba vɔgle la zupile sɔglɔ ba nyɔge la ba nuuri ba goee ladɔɔ kaŋ are la ba puoriŋ o pɛgle la kamira yipilaa kaŋ are labalamboe sɛŋ.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

Noba la laŋ taa a kyɛ ba mine zeŋɛɛ la ba mine arɛɛ la tebol biŋɛɛ la ba pare la zeɛre boma a tebole zuŋ ba te la kataweere talaare biŋ la a zie zaa noba kyɛnɛ la.

Bibirii la laŋ taa a be ba mine e la nempeɛle ba mine e la nensɔglɔ ba mine e la dɔba ba mine e la pɔgeba ba ti la taa are ba zaa laɛ la.

Noba la tigi taa a kyɛ ba are la kuruu kaŋa zu ba are Kog la taa yaga lɛ ba mine pɛgele la felaa ba mine sege la ba nuure sazu poɔ

Noba la be a kyɛ pɔgeba la ba zaa pɔge kaŋ zeŋ la popo zu o le la boma a popo zu pɔge kaŋ are kɔŋ o la lɔre biŋ la ba puoriŋ pɔgeba mine meŋ te zeŋ la pata kaŋ pareŋ.

Noba la are yaga lɛ dɔba ne pɔgeba la ba are la sigi nimitɔɔreŋ pɔge kaŋa are la a sigi noɔreŋ teere are la a be.

Ninyaga la are ba zaa waalaa dɔba kaŋa yelle la yɛllɛ kaa ba naŋ kyɛllɛ lɔpeɛle ŋmaa gyilli ba la kunpuule meŋ be la a be.

Nobɔ la be die poɔŋ ba mine zeŋɛɛ dokogro zu tabole kpoŋ kaŋ biŋee ba nimitooreŋ kaŋa sobɔ arɛɛ la kyɛ zege o nu ba pare la boma a tabole zuŋ.

Noba la lantaa a kyɛ bibilee ne nimbɛrɛ la ba mine ziŋ la kataweere puliŋ ba biŋ la bibilee deɛdeɛ boma ba biŋ la wɔɔre noba mine are la sobi kpoŋ zu ba mine meŋ ziŋ la moto ziŋ.

Bipɔgebilii la lantaa a kyɛ ba zaa su la bɔl ŋmɛ boma ba mine su la boŋ zeere ba mine su la boŋ dɔre ba mine su la bompeɛle bayi de la ba niŋe kaŋa de la o gbɛre dɔgle bɔl zuŋ kaŋa meŋ te zoro waana la.

Pɔgeba yoŋ la are a Kyɛ ba eɛ yaga lɛ ba zaa su la boniruŋ iruŋ ba su la kparewogri ba mine kpare eɛ peree peree lɛ ba mine deme kyɛre kyɛrɛɛ la ba mine teɛ la ba seɛ ka ba zaa are kyɛ la.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

Nobɔ la laŋtaa yaga lɛ a kyɛ dɔbɔ mine ba be la ba nimisugɔŋ kaŋa zɛge la o nu ko do yaga lɛ kaŋa meŋ arɛɛ la kyɛ la a nobɔ meŋ pɛgle la flakerre kyɛ teɛ teɛ ba nuure yaga lɛ.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

Noba la zeŋ yaga lɛ dɔba ne pɔgeba la ba zeŋ ŋmaagyili la dabilii mine naŋ biŋ ba kpakyagaŋ ba mine pɛgle la saambɔɔtire sɛgre be la a saambɔɔtire eŋɛŋ noba eŋfuonmo meŋ be la a saambɔɔtire mine poɔŋ.

Nobɔ la are yaga lɛ bibiire la yaga teɛ are la a be derre meŋ arɛɛ la a nobɔ lire la ba nuure ba mine uu la ba niŋe.

Tokoɔraa zu laa kyɛ lɔɛ are la a sokoɔraa zu nobɔ are kɔge la a lɔɛ mine ba de la filagkiri kyɔg eŋ a lɔɛ nyɔboorŋ poɔ nobɔ mine are la a lɔɛ puorŋ.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

Dɔbɔ bata la are siitɔɔ poɔ la ka ba are bibiiri bone deɛne la pare a dare zu a dɔɔ nyɔge la a daka kaŋ

Mɔdunne la are yaga lɛ teere ngmaagyilaa la kõɔ gaŋɛɛ la a mɔdunne mine kpɛ be la a kõɔ poɔ a mine meŋ are la a doŋdoli zu.

Sogyare banuu la be a kyɛ bayi arɛɛ la bonyen gaŋee teŋa bayi dɔɔ kyaare la a bonyeni na teere are la ba puori seŋ tekpoŋ kaŋ meŋ be la ba puori seŋ

Neŋpeɛɛle bata la are die poɔ tabol kpoŋ sɔglaa kaŋ biŋ la ba nimitooreŋ ba zaa su la kpare peɛɛle ba toore la nu sɔɔserre gan peɛɛle dɔgle la a tabol zu ane kpaŋkpalma mine.

Nenyaga la be a kyɛ Lɔe meŋ waa yaga lɛ a zie zaa noba mine be la lɔe poɔ yie are are la a zieŋ pollo meŋ ba la a be.

Nembanaare la zeŋ a kyɛ, ba zeŋ la dakogiri zuŋ basikɛtere biŋ la ba lomboriŋ booti biŋee la ane kõɔ tewɔmɔ be la a basikɛte poɔŋ ba iri la a tewɔmɔ pɛgele.

Noba la tige taa yaga lɛ are ba zaa waa la nimpeɛle dɔba ane Pɔgeba la dɔɔ kaŋa are la ba nimitɔɔriŋ o nyɔge la a pɔge kaŋa nu taa ba kyɛlɛɛ na zɛge la ba nu kyaare a dɔɔ kyɛ ba laɛ la.

Neŋpilaa la zeŋ a kyɛ tabol sɔglaa kaŋ biŋ la o nimitooreŋ talaare pare la a tabol zuiŋ gama pare la a tabol zuiŋ flaawa kaŋa pare la a tabol zuiŋ o pɛgle la kapu ne kɔŋsɔglaa mine.

pɔgesaraa la dɔɔ teŋɛ a wae meŋ be la be ŋmaane mine ti la a pɔgesaraa kaŋa do dɔgle la a pɔgesara gbɛɛ zu vaare la are a pɔgesara puori sɛŋ a ŋmaane mine meŋ deɛ deɛnɛ la.

Die poɔ la a kyɛ dakogro biŋ la a die poɔ a dakogro zaa waa la dakoge zumɔzumɔ tabolɔ ayi biŋ la a dakogro nimitooreŋ ba kpaare la kabɔɔte maraa a die dankyime eŋɛ.

Nobɔ yaga la be a kyɛ kòɔ poɔ la ka ba be dɔbɔ ane pɔɔbɔ la ba mine suee kparre ba mine meŋ ba su kparre tekpoŋ kaŋa are la a dondole zuŋ teere meŋ are la a dondole zuŋ.

Noba la are yaga lɛ dɔba ne pɔgeba la ba are la poolwogi kaŋa nimitɔɔreŋ ba mine kaara la a pool ba mine meŋ are kɔgɛɛ taa.

Pɔge la are dɔɔ meŋ are kɔge o la o de la miri eŋ a baa nyɔge taa o pɛgle la daŋgbale o eŋ la nimikyaani dikpoŋ kaŋa la are o puoriŋ teere meŋ la are o nu duluŋ sɛŋ sokoɔraa zuŋ la k'o are.

Noba la are a kyɛ ba be la toma zie lɔɔkpoŋ kaŋa arɛɛ la poolo mine teɛ do la sazu waayɛre mine yagle la a poolo na eŋɛ ba mine vɔgle la kpoglo ba mine ti la a lɔɔre taa kaŋa meŋ zeŋɛɛ teŋɛ bɔtɔre biŋ la a be.

Nempeɛle la gbontaa yaga lɛ a kyɛ bamine vɔgle la zupile bamine pɛgle la saabotere sɛgere be ka a saabotere eŋa lɔɛ tuuro a sobiri zu.

Die poɔ laa kyɛ dakogro biŋee yaga lɛ dakoge zumɔzumɔ la ba pare la kapuro a dakogro zu tabol biŋ la a dakogro nimitooreŋ.

Pɔgesera kaŋa la are, o are la die poɔ o are degle la cupboard, a Pɔgesera e la Nenpelaa ba dɔgle la flower a cupboard zu, kyɛ ka kpaŋkpalema mine biŋ a die poɔ yaga lɛ.

Die poɔ la a kyɛ a die poɔ waa la kpoŋ lɛ a die zu sɔga taa la kyaani noba waa la yaga a be a die poɔ ba mine kyɛnɛ yiri la ba mine arɛɛ la ba mine yɛre la woore ba mɛ la wɛdoŋ kpoŋ kaŋa ka o are a die sensɔgleŋ.

Daa poɔ laa kyɛ tabolɔ biŋee la ka zeɛre bomma dɔɔlaa zu koduruu meŋ dɔgle laa tabol kaŋa zu ba ba la katawisɔglɔ pɔɔbɔ mine zeŋ laa kataweɛ pareŋ kyɛ nobɔ meŋ kyɛnɛ la a sori zuiŋ.

Noba la be a kyɛ ba are la mɔkuoni poɔ bɔɔl pooli sàà la a be bɔl be la saseɛ poɔ bibile kaŋ sege la o gbɛre kyaare a bɔlkaa gaana naŋ meŋ are kaara

Die poɔ laa kyɛ dakoge zumɔzumɔ biŋ la a die zaa kpɛlɛŋ gyire tabolɔ ayi biŋ la a dakoge zumɔzumɔ nimitooreŋ kabɔɔte be la a die nimitooreŋ teevi ne sepeekarre dɔɔle la a kabɔɔterre zu.

Nenbayoɔ la are a kyɛ ba toore la ba menne zaa a yi ba zu wa teɛ ba gbɛɛ ba mine yɛre la woore kaŋa yage la o woɔ biŋ kaŋa mrŋ arɛɛ la a go kyɛ nyɔge monsuni taa.

Noba la zeŋ ŋmaa gyili taa yaga lɛ die poɔŋ ba de la tebol kpoŋ kaŋa biŋ ba sensɔŋleŋ ba zeŋ gɔle la a tebol kpoŋ na bondirii be la laare poɔ pare a tebol zu kobilii meŋ pare la a tebol zu ba zaa laɛ la.